Oombanga odhindji ohadhi kala dhina uupulakata tadhi kwashilipaleke aakwashigwana kombiga yo omawuyelele ga yooloka. Oombanga ngaashi Bank Windhoek nadhilwe woo.

Oku yalula iimaliwa mbyoka wuna meke lyoye osha simana molwaashoka ohashi ku kwashilipaleke wu shi tseye kutya owu na lela ingapi noto yi longitha tuu ngiini. Nuuna inoo yi yalula oto ki iyadha to longitha iimaliwa ya pitilila mbi wu na moonyala dhoye.

Omahala gomainyanyudho nenge gokuvululukilwa moka hamu adhika muna omizile omiwaanawa mu na uupundi nenge uumbete wokulala. Ohamu adhika wo naatango omeya gokuyoga nayilwe.

Kehe oshimaliwa omuntu ta tsakaneke ohashi kala shi na omadhidhiliko ga yooloka. Kehe edhindhiliko oli na shoka tali ti, kehe ethaneko lyi li koshimaliwa oli na shoka tali ti.

Aaniilonga yomoombanga ohaya gandja omauyelele gayooloka kaakwashigwana mboka yahala okupatulula uumbo wawo mombaanga. Ohaya gandja uuyelele ngaashi shoka wapumba okukala wuna kokambo uuna wahala okupatulula okambo koye kombaanga nenge ondando ndjoka wapumbwa okukala wuna opo wu patulule ombaanga nayilwe ishewe.

Aantu yeli mositola taya landa iinima mbyoka ya pumbwa opo ya wape yekeyi longithe komagumbo gawo, yomboka taya landitha otaya mono mo iiyemo opo yawape woo yekii kwathele monakwiiwa.

Pomahala gomalandithilo ohapu adhika aantu ya yooloka. Opuna omuntu ngoka ha landa ta gandja oshimaliwa. Po opuna omuntu ngoka oye ha landitha oye ta pewa iimaliwa.

Moositola odhindji ohamu adhika muna uumbamba moka aantu haya tula iinima mbyoka yahala okulanda nenge uutemba. Uumbamba mboka ohawu adhika dhosheelo shositola.

Aantu otaya nduluka po iipundi yokukala omutumba yawape yakalandithe yamonemo iiyemo yawo yokuhupa.

Okuyalula iimaliwa osha simana molwashoka ohashi kwashilipaleke wushiwe kutya okuna ingapi lela manga inoyi mbaanga.

Iipundi niitaafula ohayi ndulukwa po kaantu mboka ye na uunongo. Haya longitha omiti dha yooloka opo ya ete po iipundi oshowo iitaafula.